Zvakanaka maningi kuti antu eshe anofunda ana aripashi pemakore marongomuna neari padera pemakore marongomuna mbichana. Anofanire kuenda kuzvikora kwanofundiswa neantu eifunda neantu ezera ravo, izvi zvinozobetsera kuti akure akagwinya akahlamburuka ndxondo.

Anthu eshe ana adoko aafaniri kuenda kumunda petinoatora payapaya asi anofanira kuende kuzvikora koofunda neezera rawo kuti akure akangwara akure ane ndxondo dzakamboryoka maningi.

Ana adoko eshe kutangira pamakore marongomuna kana kukwira anofanira kuendeswawo kuzvikoro kwaanofunda neezera rawo. Izvi zvinodetsera kuti paanenge eifunda anofundiswa ngezviro zvinoita kuti abate asi iwo anenge eiti kutamba asingatozii kuti kufunda.

Azvisi kushataba kuti antu eshe kana tineana edu kutangira pamakore marongomuna kudzakana kukwira, ana akhona tiaendese kuzvikora oofunda nevezera ravo . Izvi zvakanakire kuti ana acho anokura eiziya kubhuya nekuziya nekungwara nekutaura neamweni.

Antu eshe anokomehodzeswa kuzi antu eshe ane ana adoko kutangira pamakore marongomuna kukwira kana kudzanga anofana kuendese ana awo kuzvikora zveshe zvinofundisa ana kwete kuenda nawo kumunda izvi zvinodetsera kuti akure eiziya nenxlondo dzakathlothloroka maningi.

Zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzinofundira ana adoko achiri kutanga kufunda fundo yekutanga dzinge dziri ndau dzakanaka, ndau dzisikanayi, ndau dzine zvimbuzi zvakanaka zvekuti kana antu arya azoone pekurashira mvura netsvina pakanaka.

Ndau dzeshe dziñofundire ana adoko ana echikora çhékutañga ifúndo yekutanga dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzisikanayi dzinopipirira dzine tsarara yakachekererwa maningi inoyevedza izvi zvinodetserawo mukufunda kwaanhu.

Ana adoko anofunda kuzvikora zvefundo yekutanga, anofana kufunda pazvikora zvine midhuri inochengetedza chikora yakanyorwa imweni yakhona ine mifodho yezvirikuizwe mukati. Izvi zvinodetsera kuti ana adoko afunde ngemifodho iyona asikatozii kuti arikufunda.

Antu eshe anofunda fundo yekutanga anofana kufundire zvikora zvinenge zvine magedhi nemidhuri inochengetedza chikora izvi zvinoizirwe kuzi chikora chisabiwa zviro zvinenge zvirimo nekuitira hee kuti ana adoko asatizaba kana chikora chisati chapera.

Antu eshe anofunda fundo yekutanga naadoko, anofanira kufundiswa zviro zvakawanda maningi zvakadai ngekushande mumbatso dzinoita ngezvekuchengeta nekugadzira mitombo yechiyungu nekuzemena mikuhlane yakawanda maningi.

Tinobonga maningi ngekuda kwezvirikuizwa ngevantu veshe vanechekuita nekufunda muzvikora zvekutanga, fundo yekutanga. Amweni akhona ari kutora zvinyorwa vozviisa pamadziro. Izvi zvinodetsera kuti ana eshe aerenge zvichibva pamadziro.

Ana eshe adoko anofunda fundo yekutanga anofanira kufundire ndau dzakanaka maningi. Saka hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kuongorora nekuona nekugadzire zvikora kundau dzeshe dziri kure nemadhorobha, ndau dzeshe dziri kumaruzevha, kuti ana adoko afundire pakanaka.

Ana adoko anofunda fundo yekutanga anofanira kunge eifundirawo ndau dzakanyorwa pamidhuri inochengetedza chikora. Ndau dzakanyorwa kuti amweni akhona eitoguma pachikora mangwanani ayana atotanga kuerenga zvinenge zvakanyorwa pamidhuri ngemaara akasiyana.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko ana echikora anofunda fundo yekutanga dzinofanira kunge dziri ndau dzine pekunyorera nepekugaraira pakanaka maningi kuti ana adoko paanofunda afunde zvakanaka.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofana kufundiswa kuti agare ndau nharaunda nemiganga yakachena asarashire marara peshe peshe izvi zvinobetsera kuti tigare utano hwedu hwugare hwakanaka maningi husavhiringidzwa ngezviro zvakaita marara xvinobetsera kuti utano hwedu hugare huri panjodzi .

Mundau dzeshe dzinofunda antu kunyanya ana adoko anofunda fundo yekutanga. Dzinofana kunge dziri ndau dzinogara dzakachena dzisikanai dzisika pishwi ngezuva maningi. Ana adoko afundire pasi pemidhuri inemarata kuitira kuti agare utano hwavo hwakanaka.

Zvakanaka maningi kuti hurumende irambe yeiunza mabhuku mukati mwezvikora, kunyanya zvikora zvinofundisa antu eshe anofunda fundo yekutanga, kuitira kuti paanokura afunde aine kunaka nekuxoxoroseka kwenxondo. Izvi zvinoita kuti nxondo dzikure dzakasimba nekugwinya, nekufunge zvine musoro.

Antu eshe anofunda fundo iyoyo yekutanga kunyanya ana adoko anofanira kufundira pandau nezvikora zvakawanda maningi zvikora zviri padhuze mendau dzanogara zvikora zvisiri kuretu maningi ngekuti afanire kuhamba mushango wakakura.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kufundira ndau dzakanaka dzine pekugarira nepekunyorera pakanaka vanofanirahe kufundire ndau dzinopinde mhepo zvakanaka nendau dzisingapindi bukuta ndau dzisingapindi zuva nendau dzisikanayi zvinodetsera maningi kuti vafunde zvakanaka nekuchengetedze utano .

Ana eshe anofunda fundo yekutanga anofana kunge eifundire ndau dzakanaka maningi eifundire ndau dzine zvibandera zvinokombidze kuti ndau dzakona dzinenge dzine zvikora kuitira kuti antu ane zvigaro dera iyo makurukota aziye paanenge eihamba nekuvhakachira zvikora.

Azvizi kushataba kuti ana adoko anoenda kuchikora kofunda fundo yekutanga, ange ane ndau dzaanoisire mabhengi avo nendau dzaanoyisire zvikonyo zvavo zvaanenge abva nazvo kumbatso, nendau dzaanoi tire amweni mabasa nemishando yenyara.

Antu eshe anofunda fundo yesekondari nefundo yepadera dera anofana kufundiswa zviro zvakawanda maningi zvimweni zvisiri mabhuku. Amweni anofane kufundiswa kuongorora nekuzemene mishonga nemitombo. Amweni akhona unofane kufundiswa zvine chekuita neutano nekuti pamweni pachona paanokura azoite mabasa awo nemishando yawo izvona.

Zvakanaka maningi zviri kuizwa ngehurumende zvekuti, ana eshe ari kufunda kuchikora chesekondari neari kuchikora chepadera-dera, asandoita zvemabhuku ega, asi ashande mwakawanda maningi eifundiswa kushanda mabasa emaoko neenyara.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anofunda fundo yesekondari nefundo yepadera. Apote eifundiswavo ngehurumende nezvikora zvavo kugadzira zvimweni zviro zvisinei nei nekufunda. Zvakafanana nekugadzire mapombi emvura nekugadzire zvekandowanda-wanda zvinozobatsire mukati mwekurarama.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezvirongwa zviri kuuzwa mukati mwezvikora zvesekondari nezvikora zvefundo yepadera dera, neandu eshe anokwana muhurumende ari kuunza zvirongwa zvakawanda maningi zvakafanana nezvirongwa zvakaita sekutsetsa, nekugwamanidza simbi nekukweya simbi, izvi zvinozobetsera anhu paanokura kuti awane mabasa anoraramise mhuri.

Antu eshe anofundise fundo yesekondari neanofundise fundo yepadera-dera anofana kunge eifundisa mundau dzisinganayi ndau dzakanaka maningi, dzine magetsi, nendau dzine pekugarira nepekunyorera pakanaka kuitira kuti ana adoko afunde zvakanaka.

Ndau dzeshe dzine zvikora ,dzinofanonge dziri ndau dzine mbatso dzakanaka maningi, dzine magetsi dzekuerengera ,nendau dzine pekugara pakanaka pekuerengera ,kuyitira ana adoko eshe anofundeyo fundo yesekondari nefundo yepadera-dera, vafunde zvakanaka nekuwana nguwa nemukuwo wakanaka wekunase kuerenga.

Zvakanaka maningi kuti mukati mwezvikora zveshe zvinofundisa antu esekondari neantu anofunda fundo yepadera-dera mugare mune michini inoshandiswa pamhepo inochengeta nekungwarura fundo neruzivo.

Tinoda kubonga maningi, ngezviri kuizwa ngehurumende mukati nwezvikora ,hurumende iri kunasira zvirongwa zvakanaka maningi ,zvirongwa zvekubika, zvirongwa zvinodetsera anthu echisikana ,kuti peanokura amweni akhona ,azoonasa kubika zvakanaka mukati mwemphuri dzawo.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anoshanda kuhurumende ngekuda kwezvaari kuita mukati mwendaraunda, amweni akhona ari kufundisa ana adoko anofunda fundo yesekondari neamweni akhona anofunda fundo yepadera dera ngekuda kwekugadzira zviro zvimweni zvinozoita kuti antu abatsirike mukati mweupenyu nekupona.

Ngatipurutane ngatiyaiye zvetinenge teibhuyirwa ndiana mazvikokota mune zvefundo. Amweni akona ndoari kutibhuyira zvakanaka maningi kuti antu eshe anofunda fundo yesekondari neanofunda kuzvikora zvepadera-dera, zvefundo yepadera-dera haachaiti zvamabhuku basi asi ari kufundiswe kuita amweni mabasa enyara anosimbise nyara nekuti antu kana apedza azosimbise mburi.

Hurumende yeZimbabwe inofanira kufundisa ana echikora anofunda fundo yesekondari neanofunda fundo yedera-dera kuti aitewo imweni mishando yakafanana nekuhamba nemichini inoongorore kuti pashi pane kureba kwakadini. Izvi zvinodetsera mukukura kwavo kuti mabasa anozoita ange ane shwiro amweni akhona.

Tinoda kubonga maningi hurumende iri kushanda zvakaomarara kunasira pato dzeshe dzinohambira ana echikora panoenda kuzvikora kunyanya mataundi izvi zvinodestera maningi kuti pato dzikanasirwa zvakanaka dzinge dzine zvibandirani zvikwangwari zvinoratidza kuti antu anenge achityaira motokari atyaire ane ungwaru kuti asatsika vana vechikora.

Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora kunyanyanya ana echikora anofunda fundo ye sekondari, dzinofana kunge dzine paro pekuti muntu weshe akamira unoona zvinenge zveiitika panoungana antu pamisangano.

Vandu veshe vanofunda kuzvikora zvesekendari ngatisaita mutwara twara ngatione kuti ndau dzedu dzatino fundira dzaka chengetedzeka ere ndau dzedu dzatino fundira kuti dzine zvbanlera kuti adzina zvino tikuwadza ere.

Ana eshe anofunda fundo yesekondari eigarapo pazvikora zvakona, anofana kunge ane mibhedha yakanaka maningi isikagorogodi, mibhedha yakagwinya. Izvi zvinodetsera maningi kuti ana eshe akure anehutano hwakanaka.

Zviro zvakanaka maningi kuti antu eshe anofunda fundo yesekendari ,ambounganidzwa ndianamazvikokota eifundiswa, ngekuda kwekukosha kwaakaita utano. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe achengetedze utano mukati mwentaraunda dzaanogara .

Zvakanaka maningi kuti andu eshe anofunda fundo yesekondari vahambire pato nenjira dzinenge dzakaiswa zvidhina pashi dzeigara dzeitsvairwa nguwa nenguwa dzisina bukuta kuti asagara anezvirwere nemukuhlani wakaita sebesha unoita kuti utano wavo usahambe chakanaka.

Antu eshe anofunda fundo yesekondari, avafani kufundiswa mabhuku basi, asi anofane kufundiswa zvakawanda maningi, zvakafanana nezve kushanda mumbatso dzinoita nezve kuongorora mikuhlani.

Nharaunda dzeshe dzinendau dzinezvikora zvinofundira ana anofunda fundo yesekondari dzinofanira kunge dzine midhuri nemhatso dzekufundira dzinemaadziro anonyoreka izvi zvinodetsera kuti ana adoko eshe anofunda afundire paro panonyoreka eringirepo.

Ndau dzeshe dzinofundira antu esekondari dzinofana kunge dziri ndau dzine zvibandera zvakanyorwa zvinokhombidza kuti pane chikora. Dzinofanirahe kunge dziri ndau dzine midhuri inochengetedze zvikora kuti muchikora musabiwa.

Ndau dzeshe dzine zvikora zvinofundira ana esekondari dzinofanira kunga dziri ndau dzinezvibandera nezvikwangwari zvinokombidze kuti pane chikora izvi zvinodetsera antu anenga auya eibve kunzvimbo dziri kure kuti asaneseka ngekubvunza pane chikora.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko, ana anofunda fundo yesekondari dzinofana kunge dziri ndau dzinepabanze pane zvibandera zvakanyorwa zvinokombidza kuti zvikora izvona zvakatanga riini, rweitipe ruzvivo rwechikora ichona.

Ana adoko eshe anofunda fundo yesekondari anofane kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza ntaraunda. Vanofana kufundiswa ngekuda kwekurima nekurimira, nekusakurira ntaraunda kuti pasagare pane mashango. Ngekuti pamweni pakona utunga nentunga ndomwo mwadzinobarira.

Ndau dzeshe dzinofundire ana anofunda fundo yesekondari nezvikora zveshe dzvinofana kunge dzine ndau dzakanaka maningi dzekuwerengera mabhuku izvivinodetsera maningi kuti ana adoko aite nguwa yano xoxorosa ngondwo ngekuwerenga.

Azvizi kunaka maningiba zvekuti ana adoko akafunda kufundo yesekondari agare pabanze pane kokoya kweipisha kwekuti kana mvura ikanaya anopera kunaiwa azvizi kunaka ngekuti pamweni pakona panenge panematsunzi anozouya eiruma vandu saka andu eshe anofanira kufundira paro pakanasonaka kunyanya andu anofundira fundo yesekondari.

Zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe dzine zvikora kunyanya muzvikora mwachona munge mune midhuri yakagwinya inoita kuti chikora chigare chakachengetedzeka mbavha dzisapinda asimidhuri yakona inofana kunge one zvibandera zvemazita nemazina nebizo rechikora chakona kuita kuti antu aone kuti apa ndipo pane chikora.

Ndau dzeshe dzinofundira ana anofunda sekondari tinoda kubonga hurumende maningi ngekuti irikuaka ndau idzona kuti ana adoko afundire pakanaka maningi kuti nzvimbo isatorwa maningi hurumende irikuaka midhuri yakaturikidzana izvi zvinodetsera maningi kuti tisatore nzvimbo yakawanda maningi.

Azvizi kushata zvirongwa zviri kuiswa ngehurumende mukati mwezvikora kuti amweni ana arambe eifunda mabasa enyara nemishando yenyara inoita kuti akure ayiziya, akure eyizokona kutsvake mare nekuzokona kuzvishandira mukati mwemhuri dzavo.

Antu eshe anofunda kuzvikora zvesekondari anofanire kufundira ndau dzakanaka maningi dzisikanai, dzisikapishi dzisikapindi mhepo inebukuta. Izvi zvinobetsera kuti agare ane utano hwakanaka maningi mukati meupenyu hwavo.

Zvikora zveshe zvesekondari zvinofana kunge zvine zvibandera zvinokombidza kuti zvikora zvakhona zviripi zvinokombidza kunenge kune midhuri nezvinokombidza rutii runenge rinezvikora zvinodetsera kuti antu eshe anenge auya asingapazii aziiswe.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe anofunda fundo yesekondari ange eikumbura kuzvikora zvine ndau dzakanaka maningi dzinokuchengeta mabhuku nekungwarira mabhuku ekuerenga zvinoita kuti ana eshe paanenge akuda kuerenga andoendeyo nekokwereta.

Ndau dzeshe muzvikora dzinofundira vana vechikora dzesekondari dzinofanira kunge dzine ndau dzine pekugarira nepekunyorera pakanaka izvi zvinodetsera vana vechikora vanenge veifunda kuti afunde zvakanaka maningi.

Ndau dzeshe dzinofundiswa antu anofunda fundo yesekondari dzinofana kunge dziri ndau dzine madziro nemudhuri inoita kunyorera kuti ana adoko afunde iona zvinenge zveinyorwa ngemudzidzisi wavo izvi zvinodetsera maningi.

Antu eshe anofunda fundo yesekondari aafaniri kundoita fundo yemabhuku basi asi vanofane kufunda zviro zvimweni zvakawanda maningi mukati mezvikora zvakafanana nekujaha, kutambe bhora, kutomuka nezvakawanda zvinoadetsera kuti hutano hugare hwakanaka, nemwiri ugare wakagwinya.

Ndau dzeshe dzinofundira antu anofunda fundo yepadera dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzinopipirira, dzinepato dzinogumire mumidhuri inofundire antu. Kuitire kuti amweni akona anofunda akaremara akonewo kusvike pambatso inemidhuri inofundirwa.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwehurumende zveiri kuita iri kuaka zvikora zvekufundira fundo yepadera dera zvakanaka maningi zvekuti anthu eshe anenge eifunda anenge anepekufundira pakanaka maningi paanenge eifunda.

Tinoda kubonga manhingi hurumende yeZimbabwe ngekuda kwezvirongwa zvakawanda manhingi zvairi kuisa mukati mezvikora, kunyanya zvikora zvefundo yepadera dera. Ari kuise zvirongwa nemabasa akanaka manhingi ekuti ana adoko anofundire kugadzira mapato nemidhuri yakakura yakturikidzana.

Anthu eshe anoende koofunda fundo yepadera dera haafaniri kundofundiswa mabhuku basi. Asi vanofanire kufundiswa kushandisa michini yeshe inongwarire zivo, neinongwarire zivo. Izvi zvinodetsera maningi kuti amweni akona paanokura anozondoitawo mabasa akadaro.

Antu eshe anofunda fundo yepadera dera anofanire kunge eigare pamibhedha nekuvata pamibhedha yakanaka maningi azvidetseriba kuti antu akadaro aate pamubhedha yakaturikidzana ngekuti anenge aantu akurutu.

Ngatisaite mitxara-txara ngatisaite mimango kunyanya kunyanya ana adoko eshe anofunda kuzvikora zvepadera-dera. Ngatifunde kuzvikora zvatinoda kana zvikora zvacho zvatinofunda ngati bhuire antu anoona ngezvekuchengedzwa kwezvikora kuti aake midhiri yakanaka maningi. Izvi zvinobetsera kuti tigare ndxndo dzedu dzakatotoroka.

Tinobonga maningi hurumende nekuda kwezveiri kuita muzvikora zveshe zvinofunda antu anofunda fundo yepadera dera hurumende iri kugadzire nzvimbo nendau dzakanaka maningi dzekuti antu afundire zvekuti muntu unenge eifundise antu unenge eioneka ngemuntu weshe .

Ndau dzeshe dzinofundira antu anofunda fundo yepadera-dera dzinofana kunge dziri ndau dzakasununguka zvekuti ana eshe anobudise zvipo zvawo. Anokone kujaivha neanokone kutamba zveshe zvinodetsera kana ana eifunda kuti ndxondo dzigare dzakathothoroka.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera anofanira kufundire ndau dzakanaka maningi dzakachena dzine kukuya nepashi paka nasakugadzirwa maningi ngezvidhina pakatsvairwa. Izvi zvinodetsera kuti mikuhlani isando pararira mukati mweana inokonzerwa ngebukuta izvi zvinoita kuti ana edu agere ane utano hwakanaka.

Chiro chakanaka maningi kuti anhu eshe anofunda kufundo yepadera aise zvibandera nezvikwangwari zvinokombidza nharaunda nenzvimbo nendau dzinenge dzine zviro pazvikora zvawo.

Tinode kubonga maningi antu veshe neabereki eshe ane ana awo ari kuenda kufundo yepadera dera, ngekuti ari kutsvake mari dzekuti ana eshe anofundeyo atengevo michini inongwarire zivo, izvi zvinodetsera maningi kuti paanenge eida kutsvaka zviro zvaanenge eikufunda pamhepo azvitsvake ngekuti anenge ane zvekushandisaa.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nge Zimbabwe yeshe ne antu eshe anofunda fundo yepa dera dera kuti ari kunasira ndau dzeshe neku sime miti ndau dzeshe dzino fundirwa kuitira kuti ana adoko anofunda ku zvikora zvepa dera dera afunde zvakanaka.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera, anofana kunge eifundira kundau dzine pekugarira pakanaka maningi, veifundire ndau dzine pekunyorera, pakanaka. Izvi zvinodetsera mukufunda kwavo, kuti afunde zvakanaka.

Zvakanaka maningi kuti vantu vese vanofunda fundo yepadera dera ange eifundira mundau dzakanaka maningi ndau dzine mudhuri nemagedhi akanaka anoita kuti zviro zveshe zvinenge zviri muchikora zvisabiwa ngembavha.

Vantu veshe vanofunda kufundo yepaderadera anofanira kufunda kugadzira tambo dzinoshandiswa ngeantu anogadzire michini inochengeta matura nemichini yeshe inoende pamhepo ,michini yeshe inochengete fundo izvi zvakanaka maningi kuti upenyu hweantu teiringira ngezve upenyu hwemasaisai hurambe hweiende mberi.

Antu eshe ana adoko anofunda fundo yepadera-dera, vanofanira kunge ane antu akuru anovamiririra anogara pashi, kugara nemakorokota ese anoona nezvekufunda, eyi gara eyi ronzerana ngekuda kuti ana adoko vafunde zviro zvakanaka, nokuti chikora chienderere mberi.

Chiro chakanaka kuti anhu eshe anofunda fundo yepadera dera afunde mundau dzakanaka ndau dzinosvika movha nendau dzino dzinezvibandera zvakanyorwa dzinokombedza kune mudhuri nekune mbatso dzeshe dzinoizwa zviro zvakasiyana siyana pachikora chinofundisa andu chefundu chepadera dera